kunni gariinni fayyimate mini loosannommanni kunni loozi gariinni addaddi gari addaddi lowoso lootatenni addaddi gari lophatenni addaddi egennu afi'ratenni egennunsa gariinni lowo geedeerra marte kaeentinni nooreeti yaate

tini fayyimmate woy buqqeete fayyimma niemmoyite tini buqqfuqqe fayyo ikkitowa ikkiro mannu albira qole laa dandaanno albira qole seedise hidadandaano albira qole shida dandaanno albira qole kaeenti seekke heda dandaannno kunni daafira buqqe fayyo oko

sirote fayyimmaatineemmu beete sirote bisikifile mittu manchi sirannihu sirote bisikifile fayyimma ekkutirooti sirote hasiisanurichi irosirranni doogga fayyimma ikkitirooti tenne sirranni doogga fayyimma ikkasiissanno

ispoorte loonseemmoti mayyanna yitineemma ikkiro isipoorte loonseemmoti ummosi dandiitino yanni no ispoorte loonseemmo aberteno soodo sagalentummokkinneete gonxoommo yi ka'naa hee'nenni isipoortetenne loonseemmo duucha wete loonsa ikki

mite mite dhibb kinni hanxishshotenninna buusanote sa anno anxishsho hanxishshi'neenna hanxishshote fooli mare kaenti hanxishshineenna mare aannunna buunseno elarheneenna mare'anoti buusano martoha ikkiro hakku dhibbi gu'wo manshira sa anno

fayyimmate loosainetinemmee fayyimmate mini giddoo loossano oos loosaainekkite kaeentinni addi addi gari looso addi addi gariinni loossanni mannaho mannaho ikko fayyimmate mini giddoonni dhyimmaranno manni baala qaa'lo uutannureeti yaate

kunni daafira kuni 0raawanno bb lowo geeshsha mannaa edde'ranno ikki geeshsha mannu baalunku taraawanno dbbii amadama hoogate umosaegadhi hasiissanno taraawanno taraawaanano manniwiinni amadammantininni woli doogo ikkine ka'neentinni umo gari gadha lowo geaqaalno

kuri ijaaru minoonni mini adda di kaa'ira hosanni adda di looso loosanni yee mitu mitu jaare lawishshaho manna umo diwominohu dayi kaeentinni eahereennnni umonni dibbasi xa'mine ka'neentini fillannihu yaati

qaaqquulu dhibbi jajjabu hibbinni roore lowo geeshsha qarisannihoonna fshotu garinni afa dandiinannikki kunni daafira 0ins umis i xallite wegenoni lowo egenno gari rossino garinni affiqa eentinni kultanno

fayyimmate mini uduunneetineemmo xagichu fayyimmate minira abbinoonnihu fayyimmate mini uduunneeti kuni xagichi dhiwameemmalinoira dhibbu gariinni abbine ka'neenti mittoa duune worroonnihu i dhibbisi gariinni manchoo aate fayyimmate uduunneetie

qaaquulle kaa'litannoo togoonni dhibbinsa daafira dhibbinsara danca waante aatenni dhibbansa nafa ku'la hoggowa ikke hayikkiro ku'litukkinni affe kaeentinni kunni garinni dhibbinsara xagicho aatenni addi addi kaa'lo assatenni tenni kaa'lo aatenni qaaquulleho lobo horo uuxanno

labbaahu mayati qixxeestaati quuphicho yanna yannate qixxeesstaa ikkiro labbaahlabbaahuwiinni shiqqannuta sirote hasiissannoricho yannatenni qixxeessaa ikki hayikkiro kuri qariweelo si'rote bisikifile fayyo ikkitoy ikka haikkiro ilanna ilamo dandiinonno

kuni ijaari lowo geeshsha horo aannonke lowo geeshsha yii adda didhibba manna dhiwaminoha dhiwaminoha mito manna godowa darreenna goxisate goxinse ka'neentinni xonne tona onte sajjoo barra lemoo barra keeshshishate hura geeshsha keeshshishate karn

kuri fayyimmate loosaasine loosinsanni egennantinoreenna loosinsanni ammantinoreeti egennotenni ra'inori dhibba xa'mi0ff kaeentenni dhibbanna xagicho xaadisse kaeentinni hurre uusiissanore

kuni ijaari adda di duuna afi'rino mitu akkuri hatte duuno giddonni xagicho duunnanni minino kuni xagicho duunnanni mini qixxeessine worroonnihu mootuma minte ka'eentinni qixxeessite wortinoho xagicho duunate danchawa ikkinoho yaa

konni garinni kuni ijaari mito mitoweete edhiwa minoo manna goxeste mito mitowaee marfe qasate mito mitowa xagicho duunate addi addi garinni addi addi looso loosate lowo geeshsha lowo kaa'lo aannonke mineeti yaate

hinko dhibba ikkiro lowo gea qarrise note hinko dhibba ikkiro lowo geeshsha qarrisse kaeentine wole dhibbuwanni hoori qrr0a mitteege dbb ikkiro uurra ofoll uyitannokki xissooti yaate ti dbb kttin iso lowo geeshsha qarrisanno

kunni garinni kuni ijaari lowo giya qaa'lannoonke lowogiya horo aannonkeho dhiydhkimete mini woy fayyimmate hoobe giddoonni minaminohu addi addi loosira horo uutannore fayyimmate ijaaraati yinanni yaati

buqqe lowo geeshsha lowo kaa'lo utanno hee'rasi daafira ee mannu ledo he'rasi daafira ii amma'nine hee'rasi daafira e addaddi cuye assini hee'rsi daafira loonse ronse hee'rasi daafira lowo geeshsha kaa'lo urutannoti buqqeeno

kuni fayyimmate ijaari lowogea kaa'lannonkoho addiaddi minna jajjabba minna ikkite kaentinniotini jajjabba minna minoonniti mujajjabba minna minnoonniti fayyimmate daafira fayyimmate kaa'lo uutannonkereeo

mundeete xiiwo garaho qoltannoti isipoorte loosate isipoorte loonsummayikke aegiro wona mundeenke xiiwo batidhe nooro garaho daggeeenna mundeenke gara dagge kaeentinni uurtoikioloossannota ikkitanno yaati

Xagichoho yineemmo woyte mittoricho xiwame ka'nentinni hurre afirate xiwamommorira hure afirate horonsi'neemmoha xagichoho yineemmo yaate kuni xagicho lowo geeshsha hasiisanonkehu xiwamme marre hurre afi'neemmo woyteti.